Ngibona umbalisi odlala labantwana bebambe izinto ezahlukeneyo ezandleni okukhanya uyabafundisa ukubana lokhu lalokhu kuphathwa njani bakhanya bathokozile.

Isikolwanyana esincinyane sabantwana abancinyane, abaqala izifundo zabo ezingeni lakuqala elincinyane. Banikezwa ukudla.

Umama onikeza abantwana abancinyane ukudla. Babukeka behlanzekile. Okusho ukuba yisikolo, sezinga laphansi, lapha abantwana, abadlalela khona.

Yesikolo sabantwana abancinyane abaleminyaka engalinganiyo umbalisi unabile uyabafundisa bakhanya bayajabula ukufunda.

Ngibona igceke okuhamba hamba khona abantu bucwadlana kulezindlu okukhanya kusesikolo esikhulu okulapho kufunda khona abantwana bemfundo yaphansi.

Kuhlanzekile kuley' indlu. Lapho kubonakala amabhentshi amakhulu okusho ukuthi kusekilasini yesikolo semfundo yaphansi.

Ngibona indlu enkulu elezithulo lamathafula, okukhanya ukubana yisikolo lapho okufundela khona abantwana abancinyane ezingeni laphansi.

Abantwana abanengi abangamankazana begqoke okuluhlaza abafana begqoke okuyi khakhi bagqoke enyaweni okuhlukeneyo bahleli bayabhala bayafunda.

Abantwana abancinyane abemfundo yaphansi abaphuma esikolweni kumbe baya esikolweni bahamba endleleni ehlanzekileyo evulekileyo ukuze baphephe.

Kungabe kusesikolo kumbe ekiliniki okulebhakane elitshengisa ukubana izethekeli zimise ngaphi izimota zabo, kuhle kuhlanzekile kuyabukeka.

Ngibona ikilasi ehlanzekileyo elezitulo lamabhentshi ahlanzekileyo labantwana abalutshwane abahlanzekileyo eyindawo enhle yokufundela.

Ngibona izindlu ezinkulu engithemba ukubana yisikolo sokufundisa abantwana abanengi ukubana bathole ulwazi baqeqetshwe emfundweni zabo.

Indlu eyakhiwe kahle elesivalo lamawindi amahle okusho okubana yisikolo sezinga laphansi okufunda khona abantwana

indawo enhle elotshani obuhle obusikwe kahle okukhanya kulendawo zokudlalela okutsho ukuthi yiskolo semfundo yangaphansi

Bayafundisana lo umtshina omkhulu okutsho ukubana yisikolo semfundo yaphezulu bencedisana ukuwulungisa ngoba yisikolo sokufunda imisebenzi .

Ngumtshina obanjwe ngabobaba abahlanu abawulungisayo bewulungisa ukubana usize umphakathi. Ungabe ungomutsha kumbe ungomdala kodwa uzosiza uluntu lonke esigabeni.

Ophethe umazwakalisa kude uyafundisa kulesi sikolo sezinga laphezulu esifundisa langemisebenzi ukuze abantwana abafunda lapha baphume besazi lemisebenzi.

Ngibona abantwana besikolo abagqoke kahle lombalisi ebukeka emuhle uhlanzekile njalo basezingeni eliphezulu elifundela kanye lemisebenzi .

Ngibona abafundi abagcwalise imitshananyana lezintambontambo abathatha amandla elangeni ngalesi isitsha okutsho ukubana bafundisana ukulungisa.

Ngibona abantu abathathu ,endlini okulemitshina emikhulu . Okukhanya sengathi yisikolo semfundo yaphezulu ,bafundisana imisebenzi yezandla.

Abantwana abasesikolo sokufundisa ngokwemisebenzi kanye lamabala ukuze baphume beqeqetshile emabaleni kanye lemisebenzini.

Ngumfanekiso wabobaba ababili abagqoke amawovaloli okutshengisa ukubana basesikolweni. Nansi ibhodi abafundisana khona ukubana baqeqetshwe ukuthi baphumelele ezifundweni zabo.

Abantwana abagqoke kahle bemi duze lesithombe lababalisi babo, okutsho ukuthi bayafundiswa lokubumba izithombe. Nansi isithombe esibunjwe kahle kulesi sikolo semfundo yaphezulu.

Ngumfanekiso obonisa ukuthi kusesikolo sezingeni laphezulu lapho abafundi befundela imisebenzi ukuze baphume bephumelele lasemisebenzini.

Yidlu enkulu okulabafundi abanengi, abagqoke okuluhlaza kuhlanzekile, okutsho okubana kusesikolo sezinga laphezulu esifundisa lemisebenzi.

Indlu engaphakathi kwesikolo semfundo yaphezulu lapho abafundi bayafundisana ngemisebenzi yezempilakahle besesikolo.

Ngumfanekiso obonisa ukubana kusesikolo basekilasini abantwana behleli emabhentshini umbalisi emile ebafundisa yimfundo yaphezulu.

Izindlu ezinkulu ezakhiwe kahle. Abantwana bayahambahamba emagcekeni okutsho ukubana kusesikolo esikhulu semfundo yaphezulu.

Umduli olungiswe kahle, wabamnyama wathi tshu! Ukuze obhalayo, ngokumnyama kumbe wuphi umbala, kubonakale kuhle. Okutsho ukuthi kusesikolo, semfundo yaphezulu.

Bahlezi phansi abantwana bathe wathalala endaweni ehlanzekileyo befundiswa ngababalisi babo esikolo sezingeni laphezulu.

kubonakala kuyindawo enhle eyakhiwe kahle ihlanzekile kulabantu abanengi abafundi abazofunda ngokulungisa imithi yokulapha

Ngumfanekiso wabobaba abathathu bagqoke lamabhulugwe ayi khakhi lamayembe amhlophe engithemba ukubana baya emsebenzini bahamba esitaladeni esihlanzekileyo.

Indawo enhle ehlanzekileyo elohlaza olunengi lezindlu ezinkulu okutsho ukubana yisikolo esikhulu sezinga laphezulu.

Abantwana abagqoke amayunifomu aluhlaza, bahleli etafuleni. Bayadla ukudla okuqinisa umzimba, okuletha impilakahle emzimbeni yabo.

Kulo umfanekiso ngibona emdulini okulungiswe indawo yokubhala, okutsho ukuthi kusesikolo sezinga laphezulu lapho abafundi ababhalelwa khona ukubana babone kahle ukuze baphumelele.

Indlu eyakhiwe kahle elombala olithanga yakhiwe kahle kuhlanzekile kuhambahamba abantwana ngaphandle kwayo okutsho ukubana kusesikolo semfundo yaphezulu .

Ngibona omama ababili abahamba esitaladeni esihlanzekileyo. Abagqoke iziketi ezifanayo, lamajesi afanayo. Engithemba ukubana baya emsebenzini,

Ngibona indawo elungiswe kahle ehlanzekileyo. Kulabantwana abagqoke kahle, abahloniphayo, okutsho ukuthi kusesikolo sezinga laphezulu. Bafundiswe kahle.

Ngibona isikolo esikhulu esihlanzekileyo esakhiwe langezitezi okubonisa ukubana kufunda abantwana abanengi abasezingeni eliphezulu.

Kulungiswe kahle, kulamaluba, kulotshani obusikwe kahle lezihlahla ezinengi kulesisikolo sezinga laphezulu iyunivesi.

Ngibona indawo enhle elezihlahlanyana lezihlahla ezinkulu, ehlanzekileyo. Ilezindlu ezinkulu ezakhiwe kahle okukhanya yisikolo semfundo yaphezulu.

Endlini enkulu, kuhleli abafundi abanengi ezitulweni. Umbalisi uphambili. Uyabafundisa esikolweni, sezinga eliphezulu kakhulu!

Ngibona indawo enhle elezindlu ezinkulu okukhanya sengathi yisikolo sabafunda imfundo yezingeni laphezulu ilungiswe kahle ihlotshiswe kahle .

Liqula labafundi abasendaweni ehlanzekileyo labo bahle bahlanzekile bayacwayisisa ngezempilakahle ukubana abantu bathole amaphilisi alungele uluntu.

Yindlu enkulu ehlanzekileyo elemtshina eminengi yokuyenza imithi yokusiza abantu ezibhedlela.

Ngibona umbalisi, isithombe sakhe ubonakala uyakhuluma okutsho ukubana kulabantu abafundisayo. Kulebhakane njalo elisemdulwini elichasisayo.

Kulo umfanekiso ngibona indlu enhle ehlanzekileyo okulabafundi lababalisi babo esikolo sezinga laphezulu.

Indawo yesikolo sezinga laphezulu lapho okutholakala khona izicoco uma uphume kahle okuyisikolo esikhulu

Ngibona ilokitshi eli gqagqelwe yizihlahla ezinkulu lezincane ukubana zilethe umoya omuhle ohlanzekileyo ebantwini abahlala khona.

Ngibona indlu enkulu elezitulo ezibomvu okuhleli khona abantu abanengi okulapho kuhlangana khona abantwana abanengi besikolo semfundo yaphezulu ukuzofundiswa ngezempilakahle.

Zilungiswe kahle lezincwadi ezahlukehlukeneyo ezikolo zemfundo yaphezulu, ukuze izifundi zisizakale lapho zidinga ezifisa ukukufunda

Ngibona indlu enkulu ehlanzekileyo egcwele abafundi abangaba ngabantwana kumbe ngabadala abasezingeni laphezulu lokufundela imisebenzi.

Umfanekiso obonisa izindlu ezinengi lezinkulu ezilezitezi kulezihlahla kubetha umoya omnandi okutsho ukuthi yisikolo esikhulu esemfundo yaphezulu.

Kulabobaba ababili esitaladeni ezihlanzekileyo ngakwesokunxele kulomduli omkhulu okutshengisa ukuthi yisikolo okufunda abantwana. Umduli ngowokuvikela abantwana ukuba banganyathelwa yizimota esitaladeni.

Abantu abanengi okutsho ukubana kusesikolo sezinga laphezulu .Munye ngamunye ulomtshina wokuhlola imithi ukuze abantu balatshwe ngemithi ephephileyo.

Kuhle untshani bugelwe kahle kulungiswe kahle kulezindlu ezinhle okutsho ukubana yisikolo semfundo yaphezulu okuqeqetshwa khona.

Ngibona idlu enhle enkulu kuhlanzekile kule ndawo. Nanko abantwana bachayile impahla zabo. Okutsho ukuthi kusesikolo lapho okuhlala khona abantwana besikolo.

Indlu enkulu enhle ehlanzekileyo okulamabhentshi lezitulo, okusho ukubana yisikolo semfundo yaphezulu iyunivesi.

Indawo enhle ehlanzekileyo elamakhabethe amahle owokugcina izincwadi zokufunda zabantwana besikolo esezinga laphezulu iyunivesi.

Ngibona indawo enhle ehlanzekileyo. Iyakhazimula, iyabukeka, engithemba ukubana yisikolo ngoba inkulu, ilezindlu ezi